keyiti taskati xibaar biñuy woowe destandat ci keyiti taskati xibaar bi nakk mu ngi am ay nataali kuur at ñu jigeen ñum ce bind tamit ne waa bakaw nee nañ ndañ leen fay xaalis yi seen suus yooy nga xamne moom lañ nango ci ñoom keet gi nag mungi am ay bind y xonk am bind yu weex

Jigeen bu sul sipak tagit. sipak tagit mboba bi mungi am lu chocola am lu wekh am tamit lu neteh

Yoon buñ sotti godoron ci kow yoon bi neg mu nem ay góor ak jigéer ñu war seeni welo di dawal di dem ci wàllu nde yoor mu ngi am benn xale bu fa taxaw ci kana mi ñiy dawal welo mu ngi am tam benn jàkka bu fa ne buñ pintiir pintir bu weex mu am giriin

Gigeen bu sol garambubu bu xonxu, def mesor bu xonxu teyeh kalpèh em ci loxo chamooy am, jél loxo ndaijoram tek ci ganaw bópam takka tamid cèèn ci baatam.

ay takkider yi taxaw boot seeni loxo ci gannaaw, am ñaari ttubaab yu leen rax ñi. nduroole luñ sol ñoo mit son mbubu yu bulo ak tube yu doomitaal , ci gannaaw takider i nak mu ngi am ay auto yu fa taxaw , ngi am tam ay garab takki der yépp ñoo mit ni nduroole luñ sol sol mbuo ba yu girin tibey yu ñuul.

Si berubi jangale kai khaleh yu goor ak yu jigeen nyu nyoro leh lunyu sul nyungi sul mboba bu green mungi am bena goor bu takhaw sen ganaw sul mboba bu chocola ak tubey bu bulah

Jigeen bu sol roba bese bu bula, teg mes sam si boppam, jal loxo caamonyam teg cii kaw mes sam, mingi takk ceen tamit si baatam, ci ganaaw jigeen ngi nak, mingi am ay garab yu fa nee

Tabal ak togu yu nuul nyu teck bena seetu bo ndaw si kaw tabul bi si ganaw tabul bi nak mogi am yenen togu ak tabal nyun fa teck mu jakarlo ak bonti boutique bonti boutique bi nak nyun ko painturr painturr bu domital.

Keur bun woraleh marag marag bi nak ak birr keur bi nyu nduru painturr mu am naari bunti keur bunti naari bunti keur bi bena bi nyun ko painturr painturr bu bulo benen bi nyun ko paintirr paintirr bu xonxu si biti keur gi mogi am ay nhaax yu sah si kanami marag bi mogi am tam bena taxi bu gareh si bunti keur.

Ñaari xalèh yu gór yu ameh sèèn ni futbal, sol ay moyoh niroleh. Ñi ñgi sol nat moyoh yu bula am lu wèèx, sol sèèn kawas yu bula am lu wèèx.

Ker gunj fense, fense ngi nak mingi am ay geri, bunti kergi bena walagi nyunko oobi, bunti kergi nag nyun ko painteur, painteur bu nyuul, ci biti kergi mingi am ay nyax yuy sax, si kanamin maraj bi

Kër gi ñuy tabax perengul, kërgi nak ñuñ ko mërele fensi, fens bi ñuñ ko pintiir, pintiir bu weex, def ay weñ si kaw fensi gi, kër gi nak mu nge am ay garab, garab bapaaya muy am tam garab yu ndaw, yu sax ci kanami fens bi

Yonn bun sote koduru se kaw yonn be nak muge am aye otu yuse daw otu bu mag bu am lu neteh am lu weehe se wete otu be muge am benen otu bu daw tamin bufa tahaw de waja jala.

Ay masoñ yuy tabax, ñeenë si masoñg yi, ñu ngi sëggë, kénén ki, mu ngi tiyee, puus puus di puus di dem. Mu ngi ay bulok, yuñg bulok Tek ko si seen ganaaw.

Nèk buñ penter penter bu wèèx, mu am palanterr ñu def seng ci kaw , mu am tam bunti kèr buñ pentir, pentir bu ñuul am lu wèèx ci kaw.

Marrage bou am pentir bou weck pentir bou domi tahal bou nyull mou am follor bounge ci design chi kanam mi marrarge bi nak mougui am togou bou mag bou konku

Nèk yu pentir pentir yu sokola, am lu wèèx am ay xaleh yu nekka ci diganteh nèk yi am ñu tóóg ci kanam mi nèk bi di foh, am na ñu neh ci njowan bi di njowan. Ci weti nèk bi nak mugii am garap, garap bi mango.

Gigeen bu sag ci wettu masini walleh kay teyeh pan bu ñuul di am lumooy sotti ci sako. Gór ngi nat mugii taxaw teyeh ndigam jél benen loxom tèg ci kaw masini bi.

N'aari peeri carax yi jigéen yu ñuul yu am lu nete ci testan bi am ki ko tiyee nak waye mi mun ko ku tex bu xonk mingi takktam jaaro ci bénn baaram bi.

Aye goor ak jigeen yu neh si birr marche birr Marche bi nak am nyu lal si tabal bi tok di jaye jhen amna kenen ku enuh piss si bopam amna kenen ku daf kalah di saguh

Goor ak ay jigeen nyu tahaw nyena si nyom nyunkon kena si nyom sega nyom nyep nyugi sol t-shirt yu green ndurole nyena nyi si nyom sol ay mbahana nyena nyi musurr nyena si jigeen layto.

Guy bu sax ci kanam mi ètas, ètas bi nak ñing ko pentir pentir bu netteh ñu karó leko, karó doomi tahal, ci balko ètas bi nak ñing ci def girih.

Mboolo bu am guurek ak jigéen. ñenn gñi ci ñoom te ay morso yu nete, ëpp doola ci mboolo mi ñini sol di set yu nete , ñenn ñi ci jigéen ñi ñi ngi oddoo sër bu am lu weex ak lu ñuul muso rook.

Loho young foudan desene diggi loho bi com aye cop titi barram wi tam nyou fordan ko ki nak mougui jeil nyarri loham we yep tekko ci lou nyull

Etas bung painturr painturr bu domital am painturr bu neteh am tam painturr bu chocola si baal ko etas bi nak mogi am gerei si kaw geri nyu si werr ay tubai si weti etass bi mogi am garabi coco.

Ay poti diw yu nyuy jafandiko si yaram, pot yi nak mingi am bu nete, amne ci boxamne bitel la, boteli veer am kuber bu nyuul, nyu tampoko, tampo bu weex, benen bi tam bu sokola la pot bu xala mag, bu sokola, yu tampoko tampo bu geren, benen bi pot bu sokola la, benen bi pot bu weex la

aay xale yu góor ak yu jigeen taxaw ëpp doole bi nduróle luñ sol sol lu bula am lu weex am maag bu taxaw bu góor firi ñaari loxom yi sol mbuu bu weex ak tubai bu ñuul ci gannaawam mungi am beneen maag bu ci taxaw mungi am yeneen ñaar tamit ñu toog tek taabal seen kanam.

Jigeen bu sol sipa dagit bu green am lu weex teg gerefasam sol jaaru nopam am goor bu tahaw si ganawam tamit sol bazen bu green ndurole mumm goor bi nak mogi jeel loxo deyjoram teck si birir ko jigeen ki.

Buntu plaas buñuy woowee Nasional museum Of The Gambia buntu plaas bi nak nug ko pintiir pintir bu blo am lu weex bu ngi am ay garab yu sax ci bunti plaas bi am garab tamit yu na ci biir plaas bi buni am autu bu gaare am guur bu toog ci biir plaas b.

jigéen bu sol garamb bu weex. ñu dawal ci baati dun bi woñ bu sokola, mu jiital mbase bu sokola, tiir kalpe bu sokola sol ceenam tek mees ci boppam. jigéen ji nat mngi tokk itlante ay tankam

Xalèh bu gór bu taxaw teyeh buk ak benna box bu tégu ci kaw buk bi. Xalèh bi nak mugii sol simis bu wèèx am ñenen ñu tóóg ci ganaw sagg sèèn ni buk, ñenen ñi tamit ñi ngi sol lu niro leh ak xalèh bi taxaw teyeh buk am.

Aye kung yu bari yun lakuh teklante len kung yi mungi am couleur yu chocola ta nyungi teklante si kaw carton

Si tsigisi guage amna gaal yu takhaw su dugeh si guage gi tuti rek am nyu neh si birr gaal gi amna benen khaleh bu goor bu jel tubab tek si mbagam tubab bi nak mungi sul bag bu bulah short bu bulah ak mbobu

Fas bu sokola am lu wèèx, di daw ci kaw ñax. Ci ganaw fas bi nak mugii am ay guy yu fa sax, mugii am tamit ay taati banana am tamit pool bu taxaw.

Ai kasu wer nyteta benen bi nyun fa def ndoh bu khonku def si pipe benen bi nete tek si pipe.

mbooloo mu bari mu am ay jigéen am ay guur mbooloo mi nak nenn ci ñoom ñi ngi sollu bulla deen nini ñu ngi sol lu weex am lu nuul ñenni ñi ngi def mbaxna seen bopp yi ñenn ñi ci ñoom ñi ngi letu mees def per ci cati mees yi

Lal li weñ yin teklanteh, ñi def ci xanx ci suuf, lal li weñ bi nak ñing ko pentir pentir bu bula tek ko ci kaw dèr.

Ay xalèh yu tóóg jakarlu k benna way bu sol kostin ak karavad sol tubay boxu bukam ci wettam opuh dooli ci xalèh yi ñi ñgi sol mbubu mu netteh ak ñenen ci ñom sol mbubu bu bula.

Goor ak jigeen yuy tup eketi sen luxhu nyum nyep nyungi sul t-shirt yu green sul seni tubey nyeni yi si nyum nyungi sul tubey yu buluh nyeni yi tubey yu nyul nyeni yi tubey yu dume taal

Keyetti taskiti xibarr bunyu wuyeh the standard am netali goor am bind nduh li waye yi nyu dafar ess dafy nalaw rek si keyet bi nak mungi am binduh binduh yu xhong khu am binduh binduh yu weekh

Ay xalèh yu tóóg worr tabal, xalèh yu gór ak yu gigeen. Ñeeni ci ñom ñi ñgi taxaw, ñom ñap ñigih niroleh lin sol. Ñeen ñi ñu ngi yekati sèèni loxo ci kaw.

Neeke bun pineterr pineterr bu weehe def segue yu hauhu wurlaleku fence def bounte kerr bu sukola neeke be nak muge am aye palanterr.

Bóól bu wèèx ñgi def cèèb ci wali camooy, def maafeh ci wali ndayjoor. Maafeh bi nak am na ndawal, am na karut am na tam pompitèèr.

Nyarfi goor ak benuh jigeen kenah ku goor gi nak ak kenah ku jigeen ki aye tubab len nyum nyarr yep nyungi sul mbobu yu weex kenen ki mom nit ku nyul la mungi sul mbobu bu nyul teyeh mobile sul aye lunet.

Khaleh yu goor yuy football nyum nyatti nyep kenah kusi neh yange sul mayoh bu bukut ak sa morom keni ki mungi sul mayoh bu xong khu am lu neteh kenen ki mungi sul mayoh bu dume taal kenen kisi topub mungi sul mayoh bu neteh am lu green

Si tafisi guage gi am benah gaal bunye fa tek si kaw gaal bi nak mungi am khaleh yufa takhaw am nyu tok am benuh mak bu tok sen diguh

Packet bu daf aye pin pinuh kalu kai, pin yi nak mungi am si yu kham neh danye weex am si yukham neh dange dume mi taal am si yu kham neh danye chocola am si yukham neh dange orange

Ay xalèh yu gór ak yu gigeen yu futbol sèèn ganaw mugii am nèk gi seng, mugii am ay garap yu neh yitam ci biir kèr ngi.

Xalèh bu jigeen bu taxaw sol mbubu bu neteh sol sipu bu bula am ñaari line yu netteh, sol kawas ak dallam jél benna buk taf ci dënam, sol tamit bag ci benna mbagam.

Aye taxideer yu takhaw jel sen luxho ndeye jorr tafsi senih jeh takideer yi nak nyeni si nyum nyungi sul mbobu bu xhong khu tubeye bu nyul am lu neteh daf mbakhana bu nyul am lu xong khu nyeni si nyum nyungi sul lu green al lu xong khu daf mbakhana bu nyul am lu xong khu

Aye jigeen yu takhaw firi mursoh am lunye si binduh binduh jigeen yi nak opu duleb nyunge sul lu green am lu weex nyeni si nyum nyunge sul t-shirt yu weex am lu green nyeni yi mbakhana wu nyeni yi musoro

Jigeen bu tog tem machine ni nyaweh kai yaap di nyaw jigeen gi nak mogi musurr musurr bu weex sol mbubu bu xonxu bu am line line yu nuul yu nuul mogi taka lam taka jaaru.

Mbolo bu tog ay goor ak jigeen am nyenen yu tahaw teem len neenti tahaw nee nak naari tubab yu jigeen len yenen naari goori ay nitt yu nuul leen.

Ay nit ñu tóóg ci ron garap, ñetti ñu tóóg nak ay gigeen lèèn, Kenna ki gór la, mugii am benen gigeen bu taxaw tam tiim lèèn. Ki taxaw ni nak mugii oddo malan bu bula, mbubu bu ñuul.

jigeen bu sol cipa dagit bu nuul am lu weex mu musurro musur bu nuul tiye kalpe bu weex takk chain ak jaaro taka tamit lam.

Ay xale yu toog wóor ay taabal xale yi nag yi ngi teg foyikaay ci diggi taabal bi ñenn ñi ci xale nyugi sol lu bulo kenn ki mu gi kaalawo kaala bu nete kenneen ki moom mu ngi taxaw.

Palasi jayeh lai kharr palals bi nak mungi ame kharr yu bari mungi am aye ponuh tamit yunye def ngonye fu kharr yi di lekeh mungi am tam aye siyo yu def ndox pur kharr yi nan jaye kat yange tok si sen wet di jaye

Tooj buñ tabax ci buñti perong toog bi nak nyun ci laal basan teg ci benn xale bu sol lu bulo ambendi jigéen bu toog ci wetam sol malaan bu bula ai mbobu bu weex mu musurro musooro bu bulo ci booram nak mun ci tek kaas bu weex.

Gaaal bu neh si birr ndox gaal bi nak nyun ki painturr painturr bu green mo am lu neteh am lu bulo si kaw gaal gi nak mogi am ay nitt nyu tog ak nyu tahaw.

ay taq der yu tie seeni sabar di tëgg ñu ndróole li ni sol ëpp doole gi ñu ngi sol bu bu nete tubey bu ñuul am ci peggi lu nete ci seen kanam nak ni am bend mama para bu sol lu am lu weex lu xonk lu bula ak lu girin

jumaa buñ pintiiru pintiir bu weex warale ko fens bi nu pintiir ko pintiir bu weex mu am lu girin jumaa bi nak mungi am ntbunt bu giriin mu am ay garab tamit ci wetam ci mbedd jumaa bi mu ngi am benn xale buy dawal welo.

Aye etanse yun sampu nyarri etanse yi nak painter nen len ba parri busi diguh bi mom danye ku tabakh rek waye paintir lagunye ku bena si etanse yi nyung ku paintir bu neteh mu am lu weex benen bi nak paintir bu weex mu am lu nyul

Yonn bun sote goduru se kaw yonn be nak muge am gele gele buche tahaw gele gele ge muge am painterr bu weehe muge am tam lu neteh che walu chamung muge am bena haleh bu goor buseye dawal weelu.

Ap mbolo bu am ay gór ak gigeen, ñii neh ci bóri ay Otto. Mbolo bi nat luci bari ñu ngi sol tisat yu wèèx def sèèn mbàxna yu domi tahal. Ñeeni ñi ci ñow ñu ngi sol tisat yu green.

Plase jagu kaye bun lal aye basang haleh yee tonke se ebe sen book haleh ye nak nuge noruleh lun sol nu sol aye mubu yu weehe tobaye yu njol se sen ganaw nak muge amse nyari haleh yu tonke se toogu.

Jegueen bou sol garrapboubou am lou green am lou bolla jegueen ngee nak mougui tiyee kalpeh ci loho ndaijor bi mougui tahka chine deff mess ci boppou bi

Yon buñ sotti godorong ci kaw yon bi nak mugii am benna Otto bu ci taxaw l, ci biir Otto bi mugii am ay tubab ak ay nit ñju ñuul. Otto bi nak mugii am pentir bu wèèx, bu netteh ak bu orans.

Ay takeder yu toog, takeder yu jigeen ak nyu goor, nirole lunj sol, col ay mbubu yu nyuul, ak tubay yu nyuul, nyenne si takeder nyi ngi sol ay mbubu yu bula, way nyom nyepu nak nye ngi sol baxana yu nyuul.

Aye jigeen ak goor yu tok am goor yu takhaw sen ganaw nyu tok si kanam nak nyungi tok si toguh yu mak toguhyu chocola sul sen mask

Picci bu taxaw ci kaw fiil gu ñuul. Picci nak geen gi mugii am lu doomi tahal am tam lu ñuul. Picci ba ngi am lu bula, am lu netteh, am lu green am tam lu orans.

Ay xale yu jigeen, sol senni mayo taxaw nirole, sen mayo yi nak mingi am lu bula am lu weex, nyingi tek bene bum senni danne, am bene kaar bum am si catbi, kenne ku ci neke yagi tiye kaar bi, mingi am bene goor tam bu sol kostin bu nyuul am lu weex taxaw sen wet.

Neeti goor yu tahaw sega bena tabla. Am jigeeni tubab ak benen goor nitt ku nuul ku jonkon si kanami tablo bi. Mugi am puspus bu neka sen weet am kenen ko tog tiyeh peel.

Palati wèèr buñ dèf ganarr buñ làk, tèg ci supleh yu roñ, daga tapalapa bi tèg ci koteh bi. Ci weti palat bi nak mugii am benna kas bu dèf mutard.

Taminal bu Barra, si taminal bi nak mingi am ay mbolo, nyi waca feeri bi di dem, ci biir feeri bi, mingi am ay ooto yu eb ay bagas, mingi am tamit ay nit, ak senni valis

Gaal bi neh si bunti gaage, am waa gu neh si kaw gaal bi sani mbaal lam si birr gaage bi. Mbaal bi nak mogi am lu orance.

Yoon bunj sooti godoro, ci kaw yoon bi nak, mingi am ooto yi daw, mingi am rida bi daw, am jigeen bu bot enu bak, mingi am tamit nyi dox si pege bi.

Mboolo bu taxaw kenn ci mboolo me muge teyeh bene tabla moom nak muge musooru musoor bu weex amlu bula ñu xala takko tutti ci mboolo me ni nge sol ay tiset yu orange.

Yoon bunye suti godorong si yoon bi nak mungi am nyarri taxi si ganaw taxi bi mungi am yenen autor yufa takhaw mungi tam am aye boutik yuneh si ganaw autor yi

Góorak jigeen yu took góor gi jël loxoom lënga ku gén jigéen kitam ngi fo benn xale ku góor ki lu ngi sol yëra yu bula ku jigéen ki nag lungi sol yëra bu nete

Jumaa buñ tabax pintiir ko pintiir bu weex ak bu gereen bunti jumaan bi nekk luñ ko pntiir pintiir bu bulo ci wete juman bi mu ngi am benn kër buñ warale fenc pintiir ko pentiir bu weex

Ay takka dèr yu taxaw teyeh sèèni bant, takka dèr yi nak ño niroleh lin sol. Ñom ñap pa ngi sol lu ñuul mu am lu wèèx ni tek sééni mbàxna yu ñuul ñenñi ci ñom sèèn mbàxna yi am lu wèèx .

Palaati veer, bunj tek gurum sup, si benen kote bi nyu tegfa kanbif, si benen wet bi nyu defa, teksi salat ak tamate ak piya .

Furna buñ boyal bem boy tek ci juróo mi mbokx di ko lakk mbox yi nakk menn bu ci nekk kuma sena lakk bañ turné ko ci beneen koté bi

ci biir àllu bi àllu bi nak mu ngi am ay guy mngi am ay bant tuh yuñ tëral ci suuf mu ngi am nag bu taxaw bénn xalé bu góor sëgg di ko jox ñyax xalé bu góor bi nak mungi sol mayo bu orange.

ay halay góor yuy fotbal ñent ci halay góori nugi sol mayé yu xowhu am lu neté ñjir ci halay góori ñugi sol mayé yu nete am nu giriin

yooni suuf buñuy defar yooni suuf bi nakk ñun ko xalli am auto bi daw ci dëgg bi y b tollale suufi autobi nakk mni amlu nete am luñu.

Xale bu jigeen bu sol robu bu xonxu, am morso bu weex bum tek ci bagam, ci ganaw xale bu jigeen bi, mingi am goor bu teye mikoro, goor bi nak mingi sol mbuba bu xonxu, tubay bu nyuul

Mboolo mu tóóg am ñu taxaw sèèn ganaw lu opuh dooli ci mboolo mi nak ñugi sol lu netteh. Ci ganaw mboolo mi mugii am ay gelegele yu wèèx yu taxaw am Kenna ku tóóg ci kaw gelegele bi.

Garab bu am ay xob yu giriin am xob tam bu pink garab bi nak muni sax ci wetu peron peron bi nag ñu ko karolé

Jigeen bu sul dagit ak sipuh bu green bunye perr leh mi teyeh kalpeh bu xong khu jigeen bi mungi def mess si bopam takuh jaru si nopam .

Goor ak jigeen yu tokk am bena jigéen bu sega ci seen wett jigeen gi nak mogi sol lu nuul letu mees nyena si nu tokk nu ngi sol lu bulo ak lu nuul ak tam lu sokola.

Xale bu jigeen bu sol roba bu gatta bu weex teg mess ci boppam tiye mikoro moom nag mogi sol daala yu koket yu ñuul.

Mbolo mu am goor ak jigeen, yu taxaw si wetu ooto, si moto bi nak mingi am nyu toog si kaw gi, ak ku taxaw gene si kaw moto bi, sol xaftan bu nete eketi loxo.

Ètas buñ pentir, pentir bu doomi tahal am lu xonxu ci kanami ètas bi. Mugii am benna Otto bu fa garreh. Otto bi nak benna puena bi da genna, Otto bi ñing ko pentir pentir bu netteh mu am lu ñuul.

Yoon buñ sotti gor doron ci kow yoon bi nag mungi am bénn auto bu gërin ci ganaaw auto bi mu ngi am ay kër ci wetu kër gi mu ngi am bénd xalé bu énum

Ay xalèh yu tóóg wërr tabal am benna gór bu taxaw sèèn kanam di wax. Gór ngi nat mugii sol tubay bu ñuul simis bu ñuul am lu wèèx. Xalèh yi nak ñi ñgi niroleh lin sol ñom ñap pangi sol lu bula am lu wèèx.

mboolo bu taxaw ci mbooloo bi nag appu doole bi yépp ay jigéen leen ñu kaalaw ñennñ ci ñoom takk seeni ni kaab ñu ngi té benn kayit buñ binn ne suñ àqak yelleef la pur ñu dund suñ diine ñenn ñ ci ñoom ñu def kaalayu xonk.

Yunn bung soti godurun si kaw yun bi mogi am auto busi daw bu am kess bu weex mogi am tam van bu weex boi daw si benen kote gi mo am tam bene gelegele bu weex boi daw si ganaw auto bu maag bi.

neek bun seng péntiir ko péntir bu xonk worale ko ak fens buñ péntiir péntiir bu domitaal yu gennée ay bitig ci buntuy bitik gina biti ginak numleen pintiir péntir bu xonk ci weti fens bi mu amm ay falawa yu fa sax.

Palaati veer bunj tek salat, tek ci limo, tek ci nen bu baxal, tek ci tamate, tek ci soos si soble, tek ci tam jean si kawam.

Ay tàkk der yu taxaw ciye seeni fetal takk der yi nak ñum ñépp ñu ngi ndurole luñ sol yi ngi sol bu bu yu bula ak tube yu ñuul sol mbax na yu ñuul ak dàll yi ñuul

Si tefes si geej, si tefesi geej ngi nak mingi am ay gaal yu fa taxaw, yeene yi si gaal yi mingi am nyu fa toog, am nyu taxaw tam, si weti gaal yu si soof mingi am gena goor gu yenu saku, jigeen yi ennu paan, am goor yi doxxi senni soxla

Auto bu orance am lu nuul am sufoor bu tokk di ko dawal ci ganaaw auto bi nak mu ngi am yeneen auto yu maag yun fa gaare auto yi nak mogi am color yu doomitaal.

Xalèh bu gór ak bu gigeen bu taxaw ñi niroleh lin sol. Xalèh bu gór bi nak mugii sol tubay xalèh bu gigeen bi sol sipu . Ñom ñaar ñap ñugi sol lu sokola sol mbubu yu netteh takka sèèni karavad.

Kayiti tas kati xibaar bu nyo wowe da standard, bunj si kayiti tas kati xibaar bi nak, mingi am nitali ku goor, si booram nyung si binde Barrow dafa wara respecte nyati aat yi

Gigeen bu sol róbbu, róbbu borodeh bu am lu green am lu sokola. Mum nak mugii teyeh kalpèh bu doomi tahal . Gigeen bi nak mugii tek més bu xonxu ci bópam sol ay jaru nopam.

Gigeen bu sol róbbu, róbbu borodeh bu sokola buñ péér leh danabi. Def més am si bópam sol lamam teyeh kalpèh bu wèèx taxaw ci weti tabull bu wèèx.